Gang ka man dano bedi iye igang man tye ki dyekal malac ki dero gin aryo dero ka ma kigwoko iye jami ma kikwanyogi ki i poto wek pe obale dero man kiyubo wigi ki lum ka kiteno korgi ki yen ma otwo wek pe opoti ite dero acel tye twon gweno labok mo ma ocung iye ka bene inget dero tye ot bati mo ma kiyubo ma dano bedo iye ki yat mo ma aturane tye mapol ma miyo lengo igang man.

Kom me bedo kom man kiyubo ki nyonyo dok kiwango ocito mabor lamal kun kimaro tic kwede ikabedo mogo calo ka namo ma dano mato iye kono kun kituko iye tuko me yweyo wic kom man tye kiketo lapiny ma di otte kicweyo ki got dok ikor otte kiguro ki bao ma tye apada.

Litc me yotkom lutic man gitye daktari ma gin gubaro dano ka bene gitye ka woti kwanyo jami ma tye ka kelo peko i kom dano man gin gitye mapol ma mukene tye ka woti mino kony ka bene gurukke ma gugwoko wigi ki komgi ki i kom jami ma kir macalo remo.

Dyegi mapol dyegi man gitye ka wot ka mukene tye ka woti ngwec dok gitye ka ngwec i di gudu mo ma lac ma kifura fura ma otal kun iteng gudi man tye lum ma otwi matino lapiny ka ibor piny tye yadi mogo matino ma bedo calo yadi ma gipitogi me yubu cel ka ma dano bedo iye

Mon man gitye ka wot dok mon man gitye gin adek kun gin weng guruko kala bongo mapadipadi kun ngat acel tye ma otingo latin i cinge kun ngat ma i dyere-ni oruko bongo ma bulu.